Ny olon-drehetra dia manan-jo hianatra, misy anefa ny fampianarana maimaim-poana ary misy koa ny fampianarana handoavam-bola . Ny tanjon'izy io dia mba hahatonga ny olona iray ho olom-banona ary hampita amin'ny mpianatra fahaizana amin'ny alalan'ny fifandraisana an-tsoratra sy am-bava.